A can can baya a da idan za a yi siyayya sai a ɗauko abubuwa irin su gold ko diamond ko azurfa a yi musanye da shi wato da Turanci a ce trade by bater, daga baya kuma sai aka ɗauko wani takadda ko kuma paper da ake kira da kuɗi to shi kuɗin ana amfani da shi ne kuma ya danganci nawa aka rubuta a jikin wannamn. Takaddan kenan kowane takadda akwai adadin ƙarfin shi da zai iya siya misali a naira ana iya samun naira biyar, naira goma, naira ashirin, naira hamsin har izuwa naira dubu ɗaya, kowane paper akwai abun da zai iya saya, akwai abun da ba zai iya siya ba. A can da ya danganta da yanayin ƙarfin tattalin arzikin ƙasa misali a da ana iya samun naira biyar a yi sayayya da shi har a sai mota ko a sayi gida ko aje aikin hajji, amma yanzu a naira biyar ɗin ka ga ko pure water ba zai saima ba, kenan darajan kuɗi yana da alaƙa da lokaci kenan abun da aka rubuta a jikin kuɗi to shi ma lokaci ya shafe shi idan dubu ɗaya aka ba ka a hannu to abun da zai iya siya maka daban ne da abun da ɗari biyar zai iya saya maka, kenan ko da a ce ko wane paper kuɗi to amma darajan su daban.

Ni fatun da nake a duniyan nan, ban taƃa ganin abin da ba a so ba, amma dole se an yi. Shin, kun san mene ne? Saka alam, wato ka saka abin da ze tashe ka daga bacci. Babu wanda ba ya son bacci, babu wand aba ya bukatan bacci. Saboda haka, idan bacci yai daɗi, yai daɗi, se baka; se ya kasance ba ka so ka tashi, kuma idan ba ka tashi ba, za ka rasa mus; muhammiyan aiki. Misali, yau da safe, se ya kasance ina da aiki karfe biyar, na asuba, kuma ga shi ban kwanta da wuri ba, na kwanta wajen karfe uku. To, se na ɗakko agogona, me tashin mutun, na seta shi, na ce ya tashe ni dedai karfe biyar, huɗu da minti hamsin da tara. To, da huɗu da minti hamsin da tara ta yi, se ga agogo ta fara kaɗawa, kawai kaitsaye, se na mammake shin a biga shi da ƙasa. Ni da hannuna na seta, da hannuna na fasa, alam kenan. To, alam, yana da mahimmanci yana da amfani sosai a rayuwanmu. Zai sa, ka tashi ka yi abin da ya kamata, kuma ze tina maka, shi babu ruwansa, ko kana mafarkin kuɗi ko kana mafarkin aure, ko kana mafarkin da ba ka so ma, shi fa ba ruwanshi. Ze tashe ka ne, ya ce, ka ci gaba da aiki, kenan, seta alam, yana da mahimmancia a rayuwanmu.

Duniyaa ta canza ɗan adam ya ƙirƙiro: bulo waato siminti kenan amma tun kafin zuwan siminti ana gidaaje bukka, ko kuma gidan ƙasa, wanda idan aka gina mai shi aka mai gina da kyau, ya fi gidan bulo ƙarfi, da kwari, da doriya. To, shi wannan ginin tun ada ana amfani da shi, iyayeenmu sun gina, sun yi rayuwansu a ciki, har aka kawo zamanin bulo na siminti gidaa ne da ake haƙa rami. In aka haƙa rami, za a fito da jan ƙasa shi jan ƙasa, to, yana da ƙauri, yana da danƙo soosai. Se a haɗa buloo da shi shi wannan bulon yana da ƙwari, yana da juriya ba kaɗan ba, musamman idan ya bushee. Daga nan see a jeraa shi wanda ake ginin bulo dai ya ginin gidaa, a gina gida, kowa da kowa a ba shi, ya bushee. A shigaa ciki, a yi rayuwa cikin nan lami-lafiya, daga baya se ɗan adam ya ƙirƙiro siminti da anfanin siminti kenan. Ya ƙirƙiro amfanin siminti, da yanda za a haɗa bulo na siminti, a haɗa ƙasa, a zuba siminti, da ruwa a ƙwaba shi, amma ada a ba da wannan simintin ake aiki ba gidan ƙasa ne.

Ba abin da ya fi daɗi irin ka tsara lokacinka yanda kake so, misali, ka tashi da safe kana da ayyukan da za ka yi a wannan ranan, se k ace to da karfe kaza zuwa kaza zan yi abu kaza. Sannan akwai abin da Bature ke kira da “Priority” wato, mafi mahimmanci kenan a cikin abubuwan da za kai. Ka ce, to shikenan wannan a; cin abinci, shi ne mafi mahimmanci musamman idan mutun ya tashi daga a; da safe, sabida haka bari in fara cin abinci. Idam musilmi ne, za ka fara yin sallah, ka tsara lokacinka, daga nan kuma, se ka tafi kan “efficiency” wato, a; yanda za ka kula da lokutanka. Abulo; abin da ya kamata ka yi shi a awa ɗaya, kar ka yi shi a awa ɗaya da rabi ko kuma a awa biyu. Idan kana haka, to da yardan Allah za ka samu abubuwanka rayuwanka tana tafiya dedai yanda ya kamata. Amma idan ya kasance, aikin yau ka bari se gobe ko kuma aikin yanzu ka jingina shi se anjima, to, za ka sha wahala, rayuwa ba za ta ɗau seti ba, abubuwa ba za sui kyau ba, har sai ka za; ka zo lokacin da komai ze hargitse maka. Saboda haka, a; kula da lokaci, abu ne me mahimmanci a rayuwar ɗan adam.

A lokutan baya da kuma yanzu ma haka akwai wurare da kuma mutane da suke bautawa gunki, sun amince da gunki a matsayin Allansu a matsayin abin bauta saboda haka sukan iya gina majami’a. To, idan sunn gina majami’a za su dinga zuwa nan ne su dinga bautan shingunkinsu wato allansu kenan suna roƙansu suna ce ya ƙarbi adduo’insu da ibadunsu a majami’a. Abubuwa da yawan sukan iya faruwa shin zance boka ko kuma malamin majami’an ze zauna ne ya dinga kula da abubuwan sannan idan lokaci zuwa lokaci ana sharewa na yanka abin da yake da rai kenan za a yanka a zubar da jininsa a wurin. Hakan yana nufin ana bauta ma allolinsu kenan a wurin bayan haka za ka ga lokaci zuwa lokaci idan an haihu za a kawo yaro wurin majami’a wurin gunkin kenan shi shirain ɗin kenan, majami’an kenan a ce Allah ga yaro ga yaronmu a ba shi yaron suna ko kuma a yi mi shi kaciya a wurin, abubuwa da yawa da mutane sukan yi a wurin ibadunsu yanda musulmi suke yi a masallaci ko kuma kirista suke yi a coci. To, masu bauta ma gunki za su je majami’ansu suma su aikata irin haka.

mutane masu aikin titi masu tsaftace muhalli na titi wa inan su ne ake kira da ma'aikatan zamantakewa wanda ke share hanya suna taka muhimmiyar rawa wajen inganta tsaftar muhalli tafiyar jama'a da hadin kai a cikin al'umma wannan aiki yana nuna kwazon mutum wajen kula da muhalli da kuma tallafawa cigaban al'umma ta hanyar tabbatar da tsafta da tsari a wuraren jama'a ayyukan ma'aikacin zaman takewa yana share hanya suna tsaftace hanya da gefenta share kura share ganye da wasu tarkace tarkace wanda a hanyoyi ake tarawa ko a gefen hanya tabbatar da cewa hanyoyi suna da tsafta kuma basu cike da shara kamar ledar ruwa da dai sauransu ko wani takarda kula da tsaftace gidan jama'a horas da jama'a akan muhimmancin tsafta wayar da kan al'umma gameda muhimmancin tsafta ga lafiya da jin dadi arayuwa karfafa mutane su riqa kula da tsaftar muhalli hadin kai da goma aiki tare da hukumomin tsafta da na lafiya don tabbatar cewa anbi ka'idojin tsafta bayar da rahoto idan akwai matsaloli masu alaqa da tsafta acikin al'umma indai anayin wannan haqiqa za'a samu tsaftar muhalli abunda ya dace muhimmancin aiki wannan aiki akwai muhimmanci da amfanin shi yana kare lafiyar jama'a tsaftace hanya yana rage yaduwar cututtuka da ke haifar da rashin tsafta inganta kyau muhalli hanya mai tsafta tana kara wa gari kyau da jan hankali baki masu shigowa karfafa zumunci aiki tare da jama'a yana karfafa hadin kai da zumunci acikin al'umma koyar da darasi sannan kuma yana zama abun koyi da yara da matasa wajen nuna muhimmancin aiki tukuru da kula da muhalli

Teca uban karatu ba wanda zai iya biyan malami sai Allah. Dalili shine malamin makaranta idan yana bacci ko yana wanka ko yana sallah duk abin da malami yake yi lissafinsa shine ɗalibansa da suke a aji, yaza ji dasu. Idan malami ya kasance yana cikin yana tunani ne akan cigaban mutane, cigaban al’umma nan gaba ɗaliban da suke gabansa su me suka fi buƙata? Malamin da yake a cikin aji yasan halayyan kowane ɗalibi, zai iya nuna wannan ya ce ga halinsa, wancan ga halinsa, wancan ma ga halinsa, haka malamin makaranta yake. Ba iya ɗalibai ya tsaya ba, tunani ma yake akan ɗalibai, me malami wane zai koyawa ɗalibai na da bazai canza musu ɗabi’unsu ba, me ya kamata ace ya koyar dasu. Hattama dubawa yake ya yaran suke rubutu, wane irin rubutu suke, wane irin littafi suke amfani da shi. Shi malamin makaranta ba wanda zai biya shi sai Allah. Malamin makaranta kullum lissafinsa shine yaza ayi ɗalibi yazo ya samu rayuwa mai albarka, ba wani malamin makaranta da yake so ɗalibi ya faɗi. Shi dai burinsa ɗalibi ya samu kyakkyawan gobe.

Idan kaga ɗan Adam yana farin ciki shi kaɗai bai masan meke bashi daɗi ba to ya tsara lokacin sane. Ba abundayakai daɗi kaga katashi da safe gabaki ɗaya ayyukan da zakayi a wannan ranan ka tsarasu kace daga abu kaza zan koma abu kaza daga nan kuma zan tafi kan abu kaza. Kasan lokacin wankan ka, kasan lokacin birek fas Karin kumallo, kasan lokacin fita aiki, kasan lokacin yin bankwana da iyyalan ka, kasan lokacin dawowa daga aikin ka. Ba abun da yakai wannan abun daɗa sannan bayan haka yana da matuƙar kyau ya kasance ɗan Adam yasan yanda zai kula da lokacin sa idan kace to awa biyu zanyi aikin nanto kada ka wuce awa biyu awa biyu cifcifkayi kana aikin ka. Jingina ka jingina abu zuwa wani lokacin to yana hargitsa rayuwan mutum abunda yakamata ace yanzu zakayi shi kace sai gobe zakayi shi to wannan abun fa yana lalata rayuwan ɗan Adam, yasa gabaki ɗaya ya dainajin daɗi ya rasa mai ke damun shi amma me idan katsara lokacin ka kasan yanda zakayi abun ka kasan lokacin da zai ɗauke kuma zakiyi abun ka cikin farinciki, cikin ƙoshin lafiya, lami lafiya.

Farkawa daga bacci akwai daɗi akwai kuma rashi daɗin sa, musamman ya kasance an tasheka a lokacin da kakai jin daɗin mafarki a duk lokacin da kakejin kanka baka da damuwa a duniyan nan. Saboda bacci Allah ne yayi bacci ya ɗakema damuwa to idan huta dakau zaka ga kanka ya kwanta duk wani ciwon kai wani tashin hankalin duniya kamanta dashi bamaka duniyan mazance. Idan kuma a dai dai wanna lokacin ya kasance an tashe da ƙafki ko an kira sunan ka ko ƙara mai ƙafi ko kuma hayaniya da bayi da amfani ya tashe ka to zakaji daɗi. Amma me idan kuma an tashe ka cikin kwanciyan hankali an lallaɓaka ka tashi musamman matan ka tasheka tace honi tashi mana masoyina kaɗan tashi mana, to a lokacin daka farka daga bacci ba abunda zakayi a duniyan nan inba murmushi da kwanciyar hankali ba. Farkawa daga bacci abune mai mugun daɗi saboda idan ka farka da kyau zaka dunga tunanin abubuwan da kagani na masu kyau a mafarkin ka saboda yinmafarki ma musamman wanda bashi da kyau zaisa ka tashi daga bacci ba, amma idan mafarki ne mai kyau Kaman mafarkin Aljannah wannan bazama kaso ka tashi daga baccin ba.

A kasashen da dama musamman a garuruwa Da ƙwauyuka Yana da sauki Da mata da yara suna hawa babur Tare da Musamman idan suna tafiya Waje kamar makaranta, asibiti Kasuwa Ko wani guri Dake nesa da gida Wannan abune ne da ya zama ruwan dare Kuma yana da amfani Da kuma barazana gwargwadun.. Wadda ake ai'watar dashi Dalilen da kesa mata da yara ke hawa babur Tare, Rashin abun hawa Wadatacce Yawanci mata da mazajen su basuda Abun hawa Don haka Babur Shine kawai mafitarsu Sauƙin jigila ??) Taimaka wajen daukar yara cikin Gaggawa Zuwa makaranta Ko kuma asibiti Rage karfi da gajiya Maimakon mace Taja yaro da ƙafa A rana mai zafi Babur na sauƙaƙa masu Ta wajen ai'watar da abunsu cikin ƙakƙanin lokaci Kashe kudi Biyan Abun hawa Wasu lokutan hawa babur Na gida ko na miji Yana rage kashe kudi sosai Yanayin da halin da ake ciki lokacin hawa Wasu lokuta ana ganin uwa tana zaune A tsakiyar babur da jariri a bayanta Ko a gabanta Sai kuma Babban yaro Na tuƙin Wasu lokutan mace ce tuƙin Yara biyu ko uku na bayanta Wani kuma A gabanta saboda ta kula dasu Yadda takeyin tuƙin ta Wasu kahin, hakan na faruwa mace tana dauke da ɗaya A bayanta ɗaya a gaba Wasu na wuce tudu da kwari Matsalolin dake tattare da hakan Haɗari idan an ɗora mutane a babur Yana iya Haddasa faɗuwa Ko karo ƙarancin tsaro Yawancin yara basa sanya hular kariya Wanda hakan Ke jefa rayukan su Cikin haɗari Gajiya da ciwon jiki Mutum na iya gajiya idan Ka dauki yara da yawa Musamman Idan tafiyar tana da tsayi

Mace, Ya durkusa Ta gaishe da mijin ta A cikin al'adu na hausawa da sauran ƙabilu da dama Musamman na arewa Arewacin Nigeriya Wani al'ada mai daraja da akeyi Na na durƙkusawa Ko zaunawa da ladabi Lokacin da mace Take gaisar da mijinta wani abu ƙasƙantarwa bane Domun yana nuna girmamawa Da biyayya Yana nuna girmamawa da biyayya Da kuma ɗabi'a ce mai kwau Wanda ya samo asali tun zamanin Kaka da kakanni Ma'anar durƙusawa wajen gaisuwa Durƙusawa ga namiji A gaisuwa na nuna mutuntawa Na nuna matsayin miji a matsayinshi na shugaba na gida Daraja Da soyayya Daga matar, Da mijinta yadda da tsarin rayuwar aure da kuma na zamantakewa Tarbiya Da ɗabi'ar wadda taso A cikin Kekkyawan gida Lokutan da ake durƙusawa Lokacin.. Dawowar miji daga aiki ko tafiyarsa Lokacin shigowa gida bayan wani lokaci na yanzu Bayan an wayi gari Gaisuwar safiya Lokacin da miji yayo wata nasara Ko kawo abu gida Yadda ake durƙusawa Matar zata tsaya da girmamawa Da sunkuyar da kai Kota durƙusa kasa Da hannayenta biyu Wasu daga cikin Gaisuwar da ake ya hada da ina kwana Sannu da zuwa Barka da dawowa Na gaishe ka Ya gajiya Dadai sauran su Wasu lokuta Zata miƙa hannu domin karbar kaya Ko hannu Kuma haryanzu cikin natsuwa Da ladabi Amfanin haka a gida Yana ƙarfafa soyayya da zumunci A tsakanin ma'aureta Yana nuna tarbiyar mace da girmamawa Ga iyaye Yana haifar da natsuwa da kwanciyar hankali a cikin gida Yana saka miji yaji dadin zama Ma matarsa Ya kara kwaunarta sosai da sosai

Yadda mace take kasuwanci a cikin kwalekwale Jirgin kwalekwale na ruwa A wasu yankuna a kasar mu musamman inda akwai Koguna Puduma da, Tapkuna Mace tana iya kasuwanci a kan ruwa Ta hanyar amfani da kwalekwalo Wannan hanya ta kasuwanci kana buƙatar jarumtaka ƙwarewa da ƙokari, domin kuwa Ba kowane mace Ke iya shiga ruwa Tana safarar da kaya Da cinikin suba Yadda ake fara kasuwanci akan ruwa Mace zata samo ƙwale ƙwale Ta koyi yadda ake tuƙa shi Tasan da ko Sannan Ta tanadi kayan da zata sayar Wanda kayan da zata sayar za'a danganta kayan abinci Kayan marmari Dadai sauran su kamar gyaɗa Masara Kifi Ayaba da dai sauran su Kayan miya attarugu, albasa Duk ire iren nau'ikan abinci Ta hau cikin ƙwale ƙwalen nan da kaya Ta isa kasuwar ruwa Ko garuruwa dake bakin koguna Inda mutane suke taruwa suna saye Da sayarwa akan ruwa Tashi da wuri, wasu mata suna tashi tun kafin asuba Suna shirya kaya Suna dafa abinci kafin su nufi ruwa Wanda a cikin aikin akwai gajiya da wahala Zaman rana a cikin rana Da iska da ruwa Da hayaniya Na jikin ruwa Yana da wahala sosai Yana cikin, Kulawa da gida Tana iya zama uwa da mai gida a lokaci guda Kuna sayarwa Tana tunanin abinci Da ƴaƴanta Haɗarin ruwa Idan iska ko hadari ya taso Sai a nemi kariya domin ƙwale ƙwale Na iya juyuwa Ko jepama a cikin matsala ƙwarewar mace a kasuwar ruwa Tana iya auna kaya da ido kawai Ba tare da munzami ba Wannan yana daya daga cikin ƙwarewa Ga wanda suke amfani dashi A ciki Tana iya ganewa da magana Harda kwangilar kaya

Biki Ko kuma, bukukuwa Murna Wanda shine murna Murna dae ita Akwai muhimman abubuwa dake sa ayi murna Cikin nuna farin ciki Da kuma haduwar mutane Domin taya murna Ko tunawa da wani babban lamari Ana gudanar da bukukuwa a lokuta daban daban Bisa dalilai masu yawa Bukukuwa tana kawo nishaɗi Hadin kai da karfafa zumunci a cikin iyali Da al'umma baki daya Irin bukukuwan da akeyi Cikin ire iren bukukuwan da akeyi Akwai bikin aure Wannan shine mafi shahara a cikin bukukuwa Iyaye da ƴan uwa sukan haɗu domin a ɗaura aure tsakanin Saurayi da budurwa Anayin waƙa Rawa, Ana dafa abinci iri iri Kuma bayadda kwaututtuka Kala kala Wasu al'adu Bikin kai amarya da bikin amarya Da kuma ɗaurin aure Bikin suna Ciki akwai bikin suna Suna wannan duk naɗi ne na murna Wanda ake taya murna ana yiwa Yaro ko babba Suna Da bikin tunawa da kaman Bikin sauka Bikin wani samun nasara a harkar karatu Da sauran su Bikin haihuwa Bikin cikar shekara Wannan rana ana yin mutum Ana taya mutum murna da cikar shekaru Na zagayowar haihuwar shi Ana kawo kwaututtuka da abinci Ana ɗaukar hotuna ana yin waka Da ire iren Abubuwa wanda suke nuna murna da farin ciki Bikin tunawa da mutane ko Abubuwan da suke faruwa Ana iya yin bukin tunawa da Da mutum wanda baya nan Yayi tafiya wani lokaci Wasu A wasu lokuta kuma ana tunawa bikin, Samun wani abu Na jin dadi kona farin ciki Bikin nasara idan wani ya kammala karatu Ya samu aiki Ko yai wata gagarumar nasara Ana iya masa biki Ai masa murna

ƙauye yanayin yadda zamantakewa acikin ƙauye take aikinrayuwa anayin rayuwa cikin hadin kai da al'ada mai daurewa shi ƙauye baida yawan gine gine kuma sannan bashi ga gine gine masu tsayi da dai sauransu bashida manyan hanyoyi kamar birane mutanen ƙauye sukan rayu ne cikin al'umma mai tsafta da zumunci suna dogaro da noma kiwo sana'o'i da al'adun su na gargajiya kauye yana da tasiri wajen asalin al'umma da tarbiyan yara domin can ne ake samun dadin rayuwa na gaskiya da kuma dabi'un mutunci da girma mawa siffofin rayuwa a kauye mutanen gari mutane a ƙauye galibi sukan kasance nagari masu ladabi biyayya da dabi'a mai kyau wannan duk ire-iren da zamantakewa wanda suke zamantakewa a kauye gidan gidan ana hada gida wanda ya hada uwa uba da dai sauransu akwai kuma cikin ƙauye ana yin noma da kiwo wannan shine babban abun da daukar hankalin maza da mata ana noma cikin ire-iren abun da ake noma ana yin irin noma na damuna da kuma na rani shin abubuwan da ake nomawa a damuna ya hada da dawa da gero masara shinkafa wake da dai sauran su in ka juya barin kiwo kuma ana yin kiwo irin na shanu akuya awaki kaji tsuntsaye da dai sauransu wa'innan sune irin kiwon da akeyi na yau da kullum tattalin arziki ana kasuwanci da saye da sayarwa amma ba'a cika amfani da kudi sosai ba a wani lokutan ana musayar kaya da kaya ana da sana'o'i kamar su dinki da girke girke kera tabarma dinki da aski da sauransu

Yadda ake buga wasa, a wasu lokuta yadda ake buga wasa, ana iya buga wasanni kala kala daban daban cikin irin wasannin da ake buga wa akwai wasan kwallon ƙafa Shidai wasan ƙwallon ƙafa ana buga shine Ta hanyoyi Daban daban wanda za'a raba Gari gida biyu za'a ware mutum gida kamar sha daya nan ɓarin yana da mutane guda sha daya nan dayan ɓarin yana da mutane guda sha daya wanda a cikin wasan akwai alƙalanci akwai dokoki wanda ake bi. Wanda saika yarda da tsarin dokokin za'ai wasan dakai na farko akwai alƙalin wasa akwai matemakin alƙalin wasa akwai mutum biyu wanda suke gefe da gefe wanda suke ba alƙalin wasa shawarwari ko abunda bai gani ba a ciki, ana rabata gida mutum sha daya a nan ɓarin sha daya anan ɓarin wanda mutum daya daga cikin sha dayan shine gola sannan mutum goma a cikin fili na wanna gari mutum goma a wancen gari sai azo a fara yi, ana iya sa mintuna kamar minti talatin minti chasa'in minti arba'in ya danganta dai da yadda za'a iya tsarawa kowane minti ana iya sawa nan ɓarin in ankai kaman minti sittin ne, nan ɓarin zasuyi minti talatin, za'ai minti talatin tare kafin minti talatin, in akai, in minti talatin ya cika za'ai hutun rabin lokaci wanda hutun rabin lokaci ana yinsa ne sai ayi kamar minti goma zuwa minti sha biyar a huta a sha ruwa sai ayi chanjen gari a dawo a cigaba da wasa Haka tsarin wasan yake sannan a cika akwai abubuwan da In kayi za'ai ma gargaɗi akwai wanda kuma in kayi za'a baka katin gargadi, akwai wanda inkayi ma har za'a iya dakatar dakai kamar kayiwa mutum ƙeta yadda ta raunana kana sane kaima mutum ƙeta yadda baiji dadi ba kokuma kayi bugun da zaka illatashi sosai